Le peeri dala buñu awee ñambara ñinga xamantne dañ koy sol saay bu nawetee.

Ab sarite mbaam u yenu ay mata góor gi diko tiye ci kaw yoon bi jigeen nekk ci ganawam di andak moom.

Lii ab teere la bi nga xaman deñko binde muy waaxtaan ci dundu bi, ci Gambiya bi, réewmi Gambiya, Gambiya, reewmi Gambiya bi, kom nuñ ko binde fuufu dundu bi ci réew mi Gambiya.

Lii ab ker la bi nga xamante ni ay garab ñoy ko wor te ay fiili kuuran nekk ci kawam.

Lii ab otu bu ñuul la, bi nga xamantene dafa enu ay bagaas ci kawam, te am ay nit yu nga xamantene dañu jaar ci booram, aam ab moto bu nekk ci ganawam.

lii ab supamaket la ninga xamante ni fay jaay ay buteli naan teli naan di nga xamante ni ngi den ko jëfande ko jë ci naan bori nak ay poson nga xamante ni dañ ko dajale ci benn palaas ci benn bërëb tiko jaay

Li ab xale la bega xamantene deñ ko pese dañ ko tekk ci masinni peseh kaay ngir ñu xam disayam disayam fuñ tolu ay masin len bega xamantene dañ ko jëfandengo ngir peseh ay xale.

Li lekklat binga xamantene maalola ak mafe bi sap dinga xamanteni mii àndak jën ak kaane dinga xamanteni dañ ko ref chi bool tekko ngir lekk niñi di ci lekk.

Lii pel binga xamantane ci kaw gñax la nekk xamantane dañ ko sànni ci kaw ñax pel bid ame bante mu am këlër binga xamantene bu ñyulla.

Li ab briqet bi nga xamante denko nekat yi jëfandekoo ngir làkk yàpp bi binga xamantene denko teg ci low safarte ay baabu yaale njël te ko ci tam ngir mëna lakk yàpp bi ci nak m ngi jëfandekoo lini nir ngir mëna taal-safara bi bu baax.

Lii ay materyalla yi nga xamante ni y denko jëfantego ngir taara seen bopp ak dëk xeen yu ney lus nusumelni bi iiw biak ay parfum ak aydu yi nga xamante ni ko jëfantego gir taara seen bopp ak dëk xeen lu neek.

Li ay baggaa ci mekanisin la yi nga xamante ni deñkoy jëfaniko ci liggéey motoy ak ryday dusumenli marto ak ay kele ak ay plya ak yeneen ak yeneen yu bori ci ay bagaas ci nga xamante ni mekanisey diñkoy jëfaniko ngir liggéey.

Li garabla bi nga xamantene dayi gudd, teh defa am ay xop, xop yi nga xamantene lu gireen la, tem ngi gennee ay flor nga xamantene dafay taaral.

Ay xaley góor dhenu zuwe balon nga xamanteni ci biir te xere belen nekk di jouwebalon té gaay sol yi nga xamanteni yu greenland.

Lii ab tëer la binga xamantene dañ ko jëgleel taaribe yi jang ingalis mudi angale ecol dinga xamantene ñuy toll ba besik school ñum ño koy jàng

Lii ab masin bo ndawala binga xamantene fajkat yi dañ koy jëfadinko ngir mëna xam tàngaayu yarami nit pala toll ci fay kentene dafa feebar.

Lee garab la binga xamantene fajkati ñum ñukoy jox neetnye gir ñu naan ci binga xamantene parastamoon la tudu neetnye dang koye naan ngir muna faj seen bopp seen feebar ak jangoron yinga xamantene daline dal.

Lii ker la ba nga xamantene jakaw bi la nekk nga xamantene den ko tabax ak suuf. Te mu wone ab jigéen mu toog bu jege ecol. Te jàng ab teere nga xamantene dafa toog toogu ker bi nga xamantene dafetul.

lii ab teera la bi nga xamantane dañ ko bind todi gambi ci gambia bi te ñu wone fa ab jigeenu pol bi nga xamantene dafa sol ayere co saam teer bi inga xamantane moodi momodu saabali moo ko daal te bind

Lii ab tali la , yoon buñu dafar ngir bu autoyi di mëna jaar, te duñ am ay gallancoor. Am ay auto yu taal seen lamp, di ñëw ci kanaaw nale, te mu am ay lamp te ay, te mu nekk ci boori ay kër, nga xamante ne suron..

Li ab lekkla binga xamantene kaek lañko oye binga xamantene neen ak foriñ dañkoy defare lekkla bu neex lool binga xamantene niñu bari deñko bug.

Yi ab bool bi nga xamanten deñ fo def ay karot yi bëree bari ni xamanten degñ ku wejjfadeko i toggu mi ak ci diko lekk ñoonu te togguñ ko.

N'aari paa ak benn waxambaane yi nga xamantene dañu ànd ay xale samu am xale bu nekk ci ganaaw te ñoom nak ñu ngi ànd di wax taan te ñu nekk ci seen kër bi nga xamantene ay garab ñu fa ay garab yi nga xamantene dañ gudd.

Lii ay koppburt lay nga xamantene yëreela iñ fay def te mu am wëriis bunu tek ci kawm nga xamantene ay juróomyi coburt xamantene ay bool yu nekk ci seen ron.

Li ab jigeen lamoy wone digaen ba nga xamantene bu xees la te te mnilettu mees kawar yu nga xamantene kawaryi kudd la yu nga xamantene def ko jënd ne pare boore ko ak yeneen kawaram yum amoon ngir am kawari kuddu.

Ni ab jokkalo la binga xamanteni digante senigal ak gambiya la jokkaleko nabinga xamantene ci mbiri ekonomi la ak jaa bi ak jënd mi ak investment bi binga xamantene defay yóbbu ñaayi réewi ci kanam.

Lee ay jaarola yanga xamante ne jigeen yi dañ ko ci fatiko. Di ko def seen noppy ngir taaral seen bopp.

Lii ab garabla bi nga xamanteni dafa toontoor ab floor loor binak panek floor bu hong te am ayk yeneen xop bi ka wër ci kanawa og yooñu nekk xop di nga xamantene nekkuñ maanami greenland.

Le ay garab damay wonay garab di nga xemantene dañu tuntur ay fler bu lor yinga xemante ni konklen te nit ñi dañ ko jëfandeko ñu bori ngir taaral seeni kerr.

Lii ab gaal lama mone bi nga xamantene ci kaw ndox bi la nekk di dem te ni ñi nekk ci nit ñi nga xamante ne dañooy koros dañoo jàll te géej gi nag mungiy am ay garab binga xamantene wër nako.